Komni bidibsi nyɛla ban dabi kom ŋɔ ni ka sheba ʒi kuɣu bihi zuɣu ka bɛ zaŋ gbambihi be kom ŋɔni n gahindi binyera niŋdi dinni ka yino kuriya ka bihi ayi mee n nyɛ ban ʒɛya ka gbambili vakahali n ti pahi gbambili ʒee n ʒɛ bɛ tooni.

Alaafee bɔbu shɛɛ paɣaba nyɛla bini laɣim bi bihi n zili bi gbaya zuɣu ka shɛba zɛya ka muɣi bi nuhi niŋ bi bɔɣiri ka shɛba nyɛ bini gbubi nuchɛhi baŋ mŋari ba nɛsi paɣa nyɛ ŋuni ziya gbubi bini n dɔhiri bii noli ni ka paɣa mŋahim bia maa noli.

niraba ban kalinli galisi nyɛla ban bɛ sitira ni din boɣari nyɛ boɣa waɣala bi shab nyɛ ban ʒɛ kamɛra nim gbuni kamɛra nim n nyɛ din ʒi bi tooni n ti pahi yɛ duɣurisi dibaayi ka di tingbani kama nyɛ zaɣ piɛlli

paɣaba ata nyɛla bin bɛ dundoŋni ka bia nyɛ ŋun ʒiya paɣaba ayi nyɛla bin kuri ŋmani daɣari gbuni paɣari ŋmani daɣari ka paɣa yino nyɛ ŋun kuriya kaandi saɣari ka gbubi soɣu o nuuni ka paɣaba nyɛ bin kuriya ka paɣari ŋmana ka yino mii suura

duu tin dihi nachiinsi kaboti bihi nyɛla din dihi nachiinsi ʒɛya ka luɣi luɣi nim tamtam dizuɣu ka ŋmani piɛla gba nyɛ din tamya doo n nyɛ ŋun ʒiya ka kpa binyɛra din nyɛ zaɣ dozim n gbubi bin mindigu n mindi duu ka di kama nyɛ zaɣ piɛlli ka si gbaabu shee nyɛ zaɣ baŋkom ka bokati din kama nyɛ zaɣ baŋkom ʒɛ o luɣuli ni

salo bin kanli galisi nyɛla gbanpiɛla nima ka gbubi tuuta din kama nyɛ zaɣ sabinli ka sabbu sabi pa dizuɣu ka bi nyɛla bin mondi taba ka shab nyɛ bin kpa ninkpariti ka shab bi kpa ka shab nyɛ bin yɛ liiga sabila

Paɣaba ayi n nyɛ ban ʒiya nti pahi dɔbba anahi paɣ yino nyɛla ŋun ʒiya ka paɣ yino gbubi shɛrigi n chibiri o bɔɣusapim paɣa so ŋun ʒiya maa nyɛ ŋun ningbuna kama nyɛ zaɣ tankpaɣu ka paɣa maa nyɛ ŋun bi kpa tikpara o tiba ni.

alaanƒɛ bɔbu doo tihi nyɛla din dɛi luɣili kam tɛbuya zuɣ n ti pahi sɛkpɛna zuɣ ka silimini kikaa ti pahi wɔchi ka dibaata nyɛ ban bɛ duŋɔ ni ka yino ʒɛya ka zaŋ o no sɛhitɛbuli ka yino mi ʒɛ comipɛwuta gbani

salo bin kanli galisi nyɛla bin kpa tanti nim n bɛ di loŋni ka shab ŋmaa ʒɛ tingbani tiŋ nyɛ zaɣ tankpaɣu doo n ʒɛya yɛ chinchin niɛma ka piri pili zipiligu o bi piri namda o naba ni ka bi zali suɣu bila ka muri kura biɛni ti pahi muri ʒiɛhi ka doo zaŋ o nuu tim dinni

Ziliji naba zuɣu lɔranima nyɛla ban tamtam taba zuɣuri ka niriba ayi nyɛ ban ʒɛya di ɡbuni ka yino nyɛ ŋun ʒi n-tabi dikpuni ka ye liiɡa din kama nyɛ zaɣ' sabinli ka yino ʒe m-miri lɔranima maa

Kohamma ni damma shee binwola ti pahi bindira nyɛla din deegi luɣuli kam m be tahapoŋni ni pɛri ni salo nyɛ bin ʒia kohara ka sheba ʒɛ zuɣusaa ka yino nyɛ ŋun ʒia ka gbibi alibasa fin nyɛ vari varila ʒia ka kabaji ni kunkumba ni leemu ʒi o tooni.

Alaafee bobu duu paɣaba ata nyɛla bin bɛ Alaafee bobu duu ka teebuli tamya ʒɛ sunsuuni ka kuɣusi gba nyɛ din ʒɛya ni gariti nyɛ din bɛ duu ŋɔ ni ka kaboods nyɛ din ʒɛya ka paɣaba ata maa niraba ayi ʒimi ka yino ʒɛya ka teebuli ŋɔ zuɣu kundu nim nyɛ din bɛ teebuli zuɣu

du karili ŋɔ ni yino nyɛla ŋun tam akpaaku zuɣu ka zaŋ o nuzaa nuu gbubi kuɣu ka yino nyɛ ŋun ʒi akpaaku shɛli zuɣu ka zaŋ o gbali pa o gbali gaŋ zuɣu ka gbubi takara lihiri dinni ka niraba ayi nyɛ bin ʒɛ sunsuuni

Salo ban ka kalli nyɛla ban ʒi yili din tam taba zuɣu ka fi kama nyɛ zaɣa piɛla la bɛ pam nyɛ ban ye liiga boɣa bihi ka sheba ye liiga boɣa jihi ka sheba so jinjiɛm ŋmahi ka sheba so jinjiɛm waɣala.